Ɖevi ɖewo kple nyɔnuwo wole nuɖum le agba ɖeka me, ɖeviawo le dzidzɔ kpɔm nyɔnuwo hã wole nu ɖum, amewo le gatsi zam eye amewo hã wokɔ asi le nua ɖum.

Teya ɖi exɔ ƒe akpate me, wokɔ zikpui nyuiewo kɔ daɖe fia. Wokɔ flawa kɔ daɖe zeme kɔ daɖe kplɔadzi le domea, laet ɖewo le fima. Wokɔ nutatawo daɖe gliaŋu.

Nyɔnu woame tɔ̃ le nɔnɔmetata ya me. Wole kɔpu klɔm, woklɔ kɔpu gbogbo kple etsi, adzafutsi le gagba ɖeka me, nyɔnuwo le nu kom, ewɔ abe wole dze ɖom le dzidzɔ kpɔm.

Amewo ƒo bu, ŋutsu ɖeka le awu ɣie me amewo le awu ɣie me ke nyɔnu ɖeka pe mele awu ɣie me o, ŋutsua le aha ɖe ai hɛnɔ gbeɖom da

Ɖevi ɖewo le dzidzɔ kpɔm wole eŋiŋlem, wole eka dzom, ɖevi eve wiole domia, nyɔnu eve wole eka ƒom, ɖevi eve wole dzodzom, ɖevi ɖewo tsi atsitre le woƒe axa dzi wole nu kpɔm.

Nyɔnu ve wobɔbɔ nɔ anyi lefi ɖeka le ebli dzram edzo le blia gɔme ɖeka bɔbɔ nɔ anyi kpoo wole agbanuwo dzra le fima elayiga le nyɔnua ɖeka ƒe axadzi

Amewo ƒoƒu ɖe le fi, amewo le du sim, wole ŋeŋlem, ɖewo kɔ zikpui kɔ le amewo ƒom, ɖewo le wole foto tsom ameawo.

Yameŋu yeye ɖe le fii, woŋlɔ le edzi be Ghana ɛfɔs, nyɔnu ɖe tsa tsitsre ɖe eƒe axa dzi, amewo sɔ gbɔ le yameŋua ƒe axa dzi, ewɔ abe nyɔnua le nume ɖe na wo.

Amewo tso kutuƒe. Wokɔ elã alo akpaɖaka le ta. Wozɔzɔm va dzo yina ɖe teƒe aɖe. Ewɔ abe wole suku pak to.

Amewo bɔbɔnɔ anyi ɖe eŋu ɖe dzi, wolé agbalẽ ɖewo la si, lé nɔnɔmetatawo, amewo ƒe nɔnɔmetatawo, ewɔ abe woƒe nunɔlawoe. Ame ɖewo le ŋuawo ƒa xa dzi.

Fi ya ɖii edugame. Amewo sɔgbɔ le dua me. Eŋuwo tsɛ sɔgbɔ le fi ma. Amewo le zɔzɔ. Amewo le ŋu kum. Amewo le asi tsam le fi ma.

Anyixɔ aɖewo le afia. Amewo le anyixɔa megbe. Ŋutsu eve kple ɖevi ɖeka. Ɖevia ku ɖi. Rɔbawo sɔ̃ɔ le teƒea. Tsi gbegblẽ tsɛ le eme.

National Theatre le fiya. Ati ɖe le eƒe ŋkume kple eƒe axa dziwo. Exɔ kɔkɔ aɖe le eƒe axa dzi. Amewo le eŋu me, trafic me. Ame ɖewo tse wole zɔzɔm.

Ŋutsuwo sɔŋ le fiya, wo ɖi esemewɔ, ese dɔwɔlawo, wòle kuteƒe. Wo tsɔ ame kukua le amekuku ɖaka me, seƒoƒo le amekuku ɖaka dzi, Ghana flag tsɛ le amekuku ɖaka ŋu.

Amegãwo le takpekpe me, wosɔ gbɔ. Ame ɖewɔ le eɖa vovovo bɔbɔ nɔ fiyi. Ŋutsu aɖewo le coati me. Wole adze ɖom.

ewɔbɛ China tɔwo le wóƒe sɔleme wɔm, wóle wóƒe legba ƒe ŋkume wó bɔbɔnɔ nyigbã le gbe dom ɖa ɖeka wó dra wóƒe afɔ ɖeka dó la megbe

Ŋutsu ɖewo le etsime, wole etsi ŋu..etsi ŋu me, wole ŋu kum kple lãmesese, ɖekaq awɔ abe eɖi le ŋuame le ŋua tutum, etɔ̃ le awu dzɛ̃ me hafi le ŋua kum.

Yevuwo kɔ ashi kɔ da le kplɔ̃a dzi. Eɖewo le kɔmpiuta zã, Eɖewo le agba xlẽm. Woƒe kaƒomɔwo le kplɔ̃a dzi. wole agbalẽ ŋlɔm.

Ŋutsu, ŋutsu ɖewo le avɔ me wolé Ghana flaga ɖe asi, wokɔe ɖe eyame, wole ʋe ɖum, sodzaɖewo tsi atsitre ɖe woƒe axa me, edze abe wole dzidzɔ kpɔm.

India nyɔnu dzetugbe aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe afi ya. Ame ɖeka ewɔ abe eyia srɔ̃ɖege eye nyɔnuvi vovovowo hã kpe ɖe eŋu. wo bɔbɔnɔ anyi wo le dzidzɔ kpɔm eɖewo tsi atsitre ɖe ekpe xa, eɖewo bɔbɔnɔ anyigba.

Ama ɖewo le mɔme tsom le Yevudukɔ me. Wo sɔgbɔ. Nyɔnuwo le wome. Ŋutsuwo le wome. Amewo yiena akpa ɖeka. Amewo hã tsɔ mɔ vovovo. Eŋuwo ɖewo le woƒe megbe. Exɔ kɔkɔwo le fi ma.

Teƒe nyui ya le fi ya. Eɖi yevowo ƒe amegãwo ƒe takpeƒe. Ekplɔ kple ziwo le teƒea. Ekplɔa li eya zikpuiawo ƒoxlae. Yevuawo nɔ zikpuia dzi.

Nyɔnuvi ɖewo do asi ɖa ŋgɔgbe, wobɔbɔ, ŋutsu ɖewo tsɛ woyi megbe, wole dekɔnu wɔ ɖum, amewo bɔbɔ nɔ zi le wo kpɔm, woƒe nudodowo ɖi míaƒe dekɔnu si wowɔ tso atsatsɛ me.

ŋutsu wo ame ene wo le xɔ tu ɖeka tsɔ afɔ dzi he do xɔ a dzi wo ame eve wo dɔ kuku wo ame eve wo me do kuku o.

Nyɔnu ɖe kɔ agba gbogbo ɖe nuɖe me le tutum. Ɖeviɖewo kple ame bubuwo le eƒe megbe. Woa wotse, wokɔ woƒe agbawo ɖe nume le tutum. Agba esɔ gbɔ.

Ame aɖewo le esɔ kum. Èsɔa ɖeka bi dzi. Ame aɖewo tse zɔ tso woƒe ŋgɔgbe gbɔna. Wòle ha me . Ame kɔ agba ɖe èsɔa dzi gbɔna.

dzonu dzraƒe le fiya wó de amagbe vovovowo dzinua eɖewo nye amagbe mumu eɖewo le dzĩ eɖewo le yibɔɔ wókɔ da le fima wókɔ eɖewo wókɔ́ ku dzi le fima

Eya ɖi yevuwo de. Yevu ŋutsu aɖe tsia tsitre ɖe domia eye amewo ƒoxlãe. Ewɔ abe wole eƒe nu tem kpɔ. Ame wole le kwasi dzi, wò nya biam mee.

Ame gbogbowo le fi ya, eɖewo lé kamɛra le atsi, eɖewo lé kaƒomɔ le atsi, wolefoto ɖem ŋutsu, yevu ŋutsu, eƒe ge le ʋe, ewɔ abe ele nya le gblɔm.

Woɖa nu kɔ de ŋegba me, koklozi eve le exa, wokɔ pɛya kɔ da ɖe eƒe axa dzi, able ɖe le fii, elã sɔgbɔ le me

Exɔ nyui ɖe le teƒe ya. Exɔa enyakpɔ ŋutɔ. Etsi le eƒe ŋkume. Exɔa ƒe nɔnɔmetata dzea le etsia me. Amewo sɔgbɔ le teƒea. Ewɔ abe wodo awu kpuiwo le teƒea. Amewo le ede.

Ŋutsu e tɔ̃ kple nyɔnu e tɔ̃ wo le dze dom nyɔnu a ɖeka dɔ ga ŋkui e kɔ eƒe abɔ̃ dzi e wɔ abe e le nya vevie gblɔ ne ŋutsu a wo

Ŋutsuwo ɖɔ kuku. Ɖeka kɔ awu ʋe laa shi. Wolé ekpẽ lé nu le kukum. Wodo agbotɛ yeewo kple afɔkpa yeewo. Woƒe kpewo didi.

Yevuwo le suku xɔme. Kɔmpita le woƒe ŋgɔgbe. Ezikpuivi ɖewo le afima ameawo me nɔ edzi o. Nufiala ɖeka nɔ woƒe ŋkume. Enɔ edze ɖom kple ɖeviwo.

Amewo ƒoƒu le teƒe ya, wodo asi ɖe dzi ewabe woɖu dzi, wole dzidzɔ kpɔm, ɖewo le wli dom, eɖe do gaŋkui eye wòɖɔ kuku hã.

Yevu ŋutsu ɖe tsatsitsre le agblemenukuwodzraƒe eƒe ŋku me, agblemeukuwo sɔgbɔ le edzra ƒe, wokɔ ɖewo da le eƒe ŋku me. Ŋutsua le afɔkpa yibɔ me.

Yevuwo le teƒe ya ewɔ abe yevuwo ƒe dume ye exɔ kɔkɔwo le teƒe ya ame aɖewo le agbadɔ vi ɖe te ɖevi ɖewo le xɔxɔm, amewo sɔgbɔ le emɔa dzi wole zɔzɔm, eɖewo lé alɔgã.

Exɔ kɔkɔ aɖe le teƒe ya, amewo sɔgbɔ le exɔa ƒe ŋkume, nɔnɔmetata vovovowo le exɔa dzi, a,e wo tsi atsitre le nɔnɔmetatawo kpɔm , nɔnɔmetata ɖewo ɖi vɔvɔ.

Yevu nyɔnu aɖe me nu kpɔm o. Wo kple eƒe avu ye le mɔ me tsom. Yevu nyɔnua ele ati ɖe asi. Ekɔ atia kple zɔzɔm. Ati nyuie aɖe le teƒe ya.

Ɖekakpui ɖewo le aƒua me, eve le aƒua to zɔm, ɖeka lé abo ɖe asi le edu sim, ɖeka tsatsitre ɖe woƒe megbe laa, eɖo asi ali le nu kpɔm, ɖeka le edu ƒum gbɔ ŋgɔgbe.

Eŋu ɖe kpɔ afɔku eƒe ŋkume kaka yahɛyahɛ. Eŋu ɖe tse le eƒe megbe. Amewo sɔ le fi ya ewɔ abe emɔadogoƒe. Amewo kɔ si ɖo gla.

Ŋutsuwo kple nyɔnu ɖe tsi atsitre ɖe afia. Etsi tsɔ woƒe aƒewo, àkpɔ be woƒe xɔ mu. Ewɔ abe tsi gã aɖe dza. Nyɔnua le tsia me zɔm. Ŋutsu ɖe tsi tsitre ɖe tsia me.

Nyɔnuwo le tɔme dem. Abladzotiwo le afi ma. Gagbewo le fi ma. Eɖewo le etsi te. Ŋutsu ɖe eƒe axa dzi. Ele foto tsom. Nytɔnuawo le tɔme dem.

Eŋu ɖe kpɔ afɔku. Amewo tsa tsitre ɖe mɔ dzi. Ŋutsuvi ɖe bɔbɔ le fi ma. Mototɔ aɖe nye me to eŋua ƒe xa dzi. Eŋua kaka. Eƒe taya kura ɖe le gɔme.

fiya ɖi ŋuɖu dzraƒɛwo wókɔ ŋuɖu vovovowo kɔ de agba mɛ le kplɔ̃a dzi eɖewo tsatsitre le eƒe nyɔŋu ɖeka le ŋɖuɖua ƒe megbe wóle agbadɔ gɔmɛ le ŋua dzram

Amewo ƒoƒu ɖe teƒea ɖe. Ewɔ abe wole ta kpekpe wɔm. Ŋutsuwo bɔbɔ nɔ anyi le zi me. Yevu nyɔnu aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le zia me tsɛ. Foto ɖe la wò le woƒe megbe. Wòle foto ɖem.

ame gbogbó le zɔzɔ le kedzi ewɔbe amaɖewo wóle tedzi wóle te dom eɖewo le ta ƒe xa ya sɔgbɔ ŋtɔ eɖewo kɔ nu kɔ xe ta

Ŋutsu ɖewo tsatsi tre le fi ya. Ɖevi ɖewo tsɛ le fi ya. Wole ɖeviwo ƒe fefe ƒe. Nyɔnu ɖe tsɛ tsa tsi tre le teƒea. Eya le ɖeviawo gbɔ kpɔm. Ŋutsu ɖe le nuɖe kɔm na ɖevia.

Fi ya ɖi elãwo ƒe nye ƒe, elã ŋe ɖewo le fi ya. Wole zɔzɔm le ha me. Eŋu ɖe le mɔa dzi zɔm, elã ŋewo le woƒe ŋgɔgbe. Teƒea de ama, eɖewo le gbea dam.

Nyɔnuvi ɖɛɛ kple ŋutsuvi ɖɛwo, wotsa tsi tre ɖe fi ya. ŋɖe le, asi ɖe le kɔmpiuta dzi. Ŋutsuvi ɖeka le asi fiam na nɔviawo.

Ameaɖewo tso tɔ me va wo tso lã le ƒe wo le tɔdzi ʋu me e wɔ abe wo le lã kum le ʋua me ame ɖeka le lã le nu go ɖe me va kɔ dzo yia ɖevi ɖe le eƒe megbe zɔm.

ndiatɔwo bɔbɔ nɔ anyi ɖe afiya. Woƒo klo le anyigba. Ati ɖewo le wòƒe ŋkume. Ekpe ɖe tse le fima. Wokɔ nɔnɔme tata aɖewo le asi. Wòle gbe dom ɖa.

Ewɔ abe ŋu yi ke wokɔ tana mɔ le teƒe ya, ŋutsu ve, yevu vewo le eŋua gɔmɔ, ɖeka le kaƒomɔ dzi ewɔ abe ele dze ɖom kple ame aɖe le kaƒomɔ dzi.

fia ɖi exɔ ƒe akpatɛ me wó dzra teƒie ɖo nyuie wó ko nutatawo ɖe daɖe glia ŋu wodó ati ɖewo tsɛ ɖe ze me kɔ daɖe xɔme

Eya ɖi kpɔdomi, ɖevi ɖewo le kpɔdomie tsɛ. Etsi ƒaƒã aɖewo le gɔta aɖe me. Eme ƒo ɖi. Nyɔnu ɖewo le gɔta to. Ɖevi ɖewo le du sim le fi ma.